Li tabull bu taxaw la, tabull bi mugii ñuul.

Naari xale gu goor nugi tog di xagalante kenen ki mongi sol yereh bu red ak kenen ki mogi sol yere bu bulu amne janxa bu taxaw si sen ganaw.

Lii tabakh ehtanss la, ehtanss bii dae pareh wut, cii kaw pareh wut yy cii suff pareh na.

Geudggh pur fihalu, mungy am aiiy guiy, njehti guiy yu takhaw ak aiiy tohgu, ndoh yaangy nonu.

Lou bollou togou yage nonou ak tabol nougui sol uniform nyom nyep nougui tahaw nyarri kalle you nougui teggou kalle ye jegueen yi.